Aantu ya yooloka muuyuni oyena omagano ga yooloka. Opuna mboka yena omagano gokuhonga iinima kuza miiti ngaashi iipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba nenge iitaafula mbyoka aantu haya vulu okulongitha.

Opu na aantu mboka haa vulu okuhonga iinima oku za miiti. Oha yeyi hongo opo ya vule okumonamo iiyemo. Ohaa hongo iinima ngaashi iitaafula nenge iipundi hoka aantu haa vulu okukuutumba.

Aantu opo yavule okumona iimaliwa yokulanda oompunbwe dhawo dhayooka ohaa toto oongeshefa ngaashi dhokulanditha iikunwa ya yooloka nenge dhoku landitha iikulya yayooloka ohaa vulu nokulanditha iinima yokoopaleka.

Iimaliwa oyasimana uunene oshoka ohayi longithwa okulanda iizalomwa, okufuta oosikola dhuunona opo wuye kenongelo nosho wo okulanda iipalutha.

Iimaliwa oya simana noonkondo adhihe muuyuni, oshoka ohayi longithwa okulanda iizalomwa tu ikeelele kuutatalala, noshowo okufuta osikola dhuunona wu kale wa nongekwa.

Ombaanga ozizi yaNamibia FNB, otayi tseyithile aakwashigwana mboka ya kwashilipaleka nombaanga ndjino kutya, ngele owa hala oku mona iimaliwa yoye mbyoka meendelele yokukwashilipaleka, dhengela konomola 061306083, oompango nomalandulathano opo geli.

Momagumbo ohamu adhika oondunda dhoku lala moka hamu kala mu na ombete moka aantu haya vulu oku kothela ngele ya vulwa, ko kombete ohaku kala ku na iikusinga mbyoka hayi kala yi na omalwaala ga yooloka.

Iipundi mbika aantu hayavulu oku kuutumba ngele taya kundathana nenge yena shi tayalongo ohayi vulu okukala yaningwa miiti oshowo iitaafula hoka aantu haya vulu oku tenteka uuyaha ngele tayali nayo ohayi vulu okukala yaningwa miiti.

Moshilongo shetu Namibia omu na oshimaliwa oshipe, shoka shoodola dhaNamibia omilongondatu. Oshimaliwa shino osha thaanekwa ooperesidente ya yooloka. Oku na tatekulu Sam Nuujoma, TK. Hifikepunye Pohamba naTK. Hage Geingob.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyithile aakwashigwana kutya nayi pungule iimaliwa nombaanga ndjika, opo ya kale ye na po okashona ngele ya adhika kuudhigu. Kuuyelele wa gwedhwa po ya dhengela ko 061 2992222.

Moshilongo shetu shaNamibia omu na oositola dha yooloka. Dhimwe po dhomoositola ndhono oositola dhiikutu. Moositola dhiikutu, oto adha tamu landithwa iinima ya yooloka ngaashi uundjato waakulukadhi wopomake, oongaku noshowo iikaasino.

Mopaife sho uuyuni tawu yi komeho opwe ya omukalo gokulongitha uushina wokuyalula iimaliwa. Iimaliwa ohayi tulwa mokashina, ko eta ka yalula nokushanga kutya owa tula mo ingapi.

Aanongontu yomoshilongo shetu Namibia, ngele omiti odha kukuta ohaa hongo mo iipilangi mbyoka haa longitha okuninga uunima wo ku ikoshela koonyala.

Aantu ohaya toto oongeshefa dha yooloka, opo ya vule okumona iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo ngaashi ongeshefa yokulanditha iipundi hoka aantu haya vulu okukaatumba nenge taya kundathana ngele ya vulwa.

Iimaliwa ohayi vulu oku longithwa momikalo dhayooloka kaantu kehesiku . Ohayi vulu oku landa iikulya mbyoka aantu haavulu okulya opo yakale nuukolele. Yo ohayi vulu wo nokulanda niikutu niinima yimwe yagwedhwapo .

Iimaliwa oyimwe yomiinima mbyoka ya simana. Ohayi longithwa momikalo dha yooloka. Ohayi vulu okulanda iikulya, opo aantu ya vule okwiipalutha, yo ohayi vulu okulanda iikutu, opo aantu ya vule okwiizaleka, yo ohayi futu noosikola.

Aantu opo ya vule oku mona iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo dha kehe esiku ngashi iikulya noothewa ohaya to topo oongeshefa dha yo loka. Oha ya vulu ku tota ongeshefa yoku landitha oondjato dhoka dhina omalwala ga yo lokathana nenge ku landitha oongaku.

Ombaanga yotango yopashigwana, FNB, otayi tseyithile aakwashigwana mboka ye na uumbo nayo kutya, momasiku 2 Auguste otaya ka kala ye li poKatutula Shoprite. Ngele owa ka landa mositola moka nokakalata koye, oto vulu oku isindanena iinima iiwanawa nombaanga ndjoka.

Aantu yayooloka oyena omagano gayooloka. Opuna mboka yena omagano gokuhonga iinima okuza miiti, ngaashi iipundi mbyoka aantu haya vulu oku kuutumba nenge iitaafula mbyoka aantu haya vulu okulongitha.

Iipundi hoka aantu haya vulu oku kuutumba ngele ya vulea nenge taya kundathana, ohayi vulu oku kala ya ningwa miilapi nenge miiti, yo ohayi kala yina omalwaala ga yooloka, opuna mbyoka hayi kala iitokele, po opuna iiluudhe.

Iimaliwa oya simana unene muuyuni, oshoka ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu dha kehe siku ngaashi iikutu, iikulya noshowo omakumbatha tu isikile kaatu se uutalala.

Iipundi oko hoka aantu haa vulu okukatumba ngele taa kundathana nenge taa vululukwa ohayi vulu okukala ya ningwa miilapi yo ohayi kala yi na omalwaala ga yoloka, opu na mbyka hayi kala iimbulawu.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho iimaliwa yo oyasimana noonkondo oshoka ohatu yilongitha okulanda ompumbwe dhetu dhesiku kehe ngaashi iipalutha.

Iimaliwa ohayi vulu okulongithwa okuninga iinima ya yooloka ngashi okutota oongeshefa. Omuntu oha vulu okulanda oondjuhwa nenge iingulu mbyoka ta vulu okufaalama ye eteyi landitha po amone mo iimaliwa ya gwedhwa po.

Iimaliwa ohayi vulu oku longithwa momikalo dhayooloka kehesiku kaantu. Ohayi vulu oku landa iikulya nenge okulanda iikutu yo ohayi vulu oku futa iinima ngaashi yosikola nenge iipangelo uuna aantu yakwatiwa kuuvu.

Ombaanga yaBank Windhoek yaNamibia otayi tseyithile aakwashigwana kutya oye na ethigathano. Ethigathano ndino omuntu oto vulu wu isindanene okambo hono ka shangwa kuCarl Richards, taka kwathele aakwashigwana nkene ye na okulongitha iimaliwa yawo.

Egameno Ombaanga ontiligane yaNamibia otayi tseyithile aakwashigwana mboka yena uumbo nayo kutya, uukalata wawo owa gamenwa lela, yo otaya vulu yewu kwashilipaleke, ano taya ti: "ila wu ende pamwe natse".

Iipundi hoka aantu haya vulu oku kamutumba ngele taya kundathana nenge ya vulwa ohayi vulu okukala yaningwa miinima yayooloka ngashi miilapi yo ohayi kala yina omalwala ngashi yimwe iitiligane yo yimwe iiluudhe.

Momagumbo ohamu adhika oondunda dhokulala moka hamu kala ombete, hoka aantu haya vulu okukothela ngele yavulwa. Kombete ohaku kala kuna iikusinga mbyoka yina omalwaala gayooloka yimwe iimbulawu yimwe iitokele.

Muuyuni kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho , yo iimaliwa mbyono oyina ongushu yayooloka . Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohayi longithwa okulanda omakumbatha, tu wape twiisikile twaase uutalala.

Iipundi hoka aantu haya vulu oku kamutumba ngele taya kundathana nenge yena shi taya longo niitafula hoka aantu haya vulu okutenteka uuyaha ngele taya li ohayi vulu okukala ya ningwa miiti mbyoka hayi kala ya hongwa opo yi ninge iinima mbyoka.

Ombanga yaBank Windhoek ota yi ningi ethigathano lyaa yimbi ano uusiku mboka Otaku kala aayimbi ya yooloka, yeli moongundu dha yooloka, yo taye kiimba née pu talike mba yeshishi lela.

Iitafula hoka aantu ha vulu oku tenteke uuyaha yawo ngele tayali ohayi vulu oku kala ya ningwa miinima ngaashi miiti mbyoka hayi kala ya hongwa yo niipundi hoka aantu haa kuutumba ohayi kala yina omalwaala ga yooloka opuna mbyoka iitokele.

Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho yo iimaliwa mbino oyi na oongushu dha yoolokathana. Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohayi longithwa okulanda iikulya tu lye tu wape tupaluthe omalutu getu tse tuka longe iilonge yetu yashaasiku.

Aantu nelalakano lyokumona iimaliwa, opo ya vule okulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku, ohaya landitha iinima ngaashi oohema. Dhimwe ohadhi kala oombulawu, dho dhimwe ohadhi kala dha thaanekwa oongala.

Omitii! Odha simana muuyuni oshoka aanongo ntu ohaa hongomo iipilangi eetaa longitha iipilangi mbyono oku opaleka omagumbo ngaashi oku ninga oosikopa, oombete nosho woo.

Aantu opo ya vule oku mona iiyemo yoku landa oompumbwe dhawo dha kehe esiku, ohaya vulu oku landitha iinima ngaashi oombilya dhomalwaala ga yooloka nenge oombulukweya dhi na omalwaala ga yooloka.

Mongashingeyi sho uuyuni tawu humu komeho opwa totwa uushina wa yooloka ngaashi hoka kokuyalula iimaliwa uuna wa tula ohaka shanga wo kutya owa tula mo ingapi.

Aantu nelalakano lyokuninga iiyemo yokulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku. Ohaya toto oongeshefa dhayooloka ngaashi okulanditha omapaya ngoka haga kala geli momalwaala gayooloka nokulanditha oongaku.

Ombaanga yotango yaNamibia otayi tseyithile aanangeshefa kutya oto vulu wu ka patulule okambo kongeshefa yoye nayo ha kokulanda koondjo. Ano oongeshefa yoye shampa yayi komeho, nawa ngoye to tameke okuya futa kehe komwedhi. Oompango nomalandulathano opo geli.

Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho yo iimaliwa mbino oyina ongushu ya yoolokathana. Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohayi longithwa omambambaku ngono haga pulula momapya getu tu wape tu kune.

Ombaanga yo tango yopa shigwana FNB moNamibia oya gandja N$ 317400.00 kaadhani mboka yoku dhana etanga lyo koonyala sho ya vene ethigathano lyo.

Aantu opo ya mone iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku, ohaya vulu okutota oongeshefa dhayoloka ngashi ongeshefa yoku landitha oongaku ndhoka hadhi kala dhina omalwala gayooloka nokulanditha oondjato.

Iipundi oohoka asntu haavuku oku kuutumbwa, ngele ya vulwa nenge ta ya kundathana. Oha yi vulu oku kala ya ningwa miilapi, yo oha yi kala yina oma lwaala ga yooloka, opena iipundi mbyoka ha yi kala iiluudhe, opena mbyoka ha yi kala iizizi.

Iilongo ya yooloka oyi na iimaliwa ya yooloka unene ngele omuntu tazi moshilongo shimwe tayi moshikwawo omo taka za oha pumbwa okushendja iimaliwa opo a pewe iimaliwa mbyoka hayi longo moshilongo moka tayi.

Opuna iinima ya yooloka mbyoka aantu haa vulu okulanditha opo ya mone iiyemo yokulanda oompumbwe dhawo ngaashi oondjato dhimwe oonene dhimwe ooshona dho odhi na omalwaala ga yooloka ngaashi dhimwe ontiligane dho dhimwe oonduudhe.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba ngele taya kundathana nenge ye na shoka taya longo ohayi kala ya ningwa miinima ya yooloka, opu na mbyoka hayi kala ya ningwa miilapi nenge yimwe hayi kala ya ningwa miiti yo ohayi kala yina owalwaala ga yooloka.

Ombaanga yaNamibia yaNedbank otayi kunkilile aakwashigwana kutya oto vulu wulande, etaye kukuthileko koopelesenda ndhi tokala to futu komwedhi, ano inda kombaanga yili popepi nangoye nena . Oompango nomalandulathano opo dhili.

Kehe oshilongo muuyuni oshi na oshimaliwa shasho, yo iimaliwa mbino oyi na ongushu ya yooloka. Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohayi longithwa okulanda omahauto, tu wape tuye pomahala gi ili nogi ili itaa shi kwata ethimbo.

Iimaliwa ohayi vulu oku longithwa oku landa oompumbwe dha kehe siku ngaashi iikulya opo aantu ya vule oku lya nenge iikutu mbyoka aantu ya vule oku zala. Yo ohayi vulu nokufuta oosikola opo aantu ya ye koosikola ya mone elongo.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aakwashigwana kutya oyi na iitayi moNamibia yi li moondolopa ngaashi Tsumeb, Outapi, Rundu ,Opuwo, Grootfontein, Okahao, Oshakati-North nosho woo Oshakati Santorini service.

Moshilongo Namibia omu na iimaliwa hayi kala ya thanekwa aantu ya yooloka yo oyi na omalwaala ga yooloka, ngaashi oshimaliwa shaNamibia shoodola omulongo oshimbulawu, sho oshimaliwa shaNamibia shoodola omilongontano oshizizi.

Iipundi mbyoka aantu haya vulu okukuutumba ngele ya vulwa taya kundathana nenge ye na shoka taya longo ohayi vulu okukala ya ningwa miilapi yo ohayi kala yi na omalwaala ga yooloka opu na mbyoka hayi kala iitokele po opu na mbyoka hayi kala iiludhe.

Ombaanga yaBank Windhoek yaNamibia, otayi tseyithile aakwashigwana kutya ngele owa yi kuyo ye ke ku landele ohauto koondjo, oto vulu wiisindanene kamwe komuukalata mboka hawu wokulanda mositola wu li omugoyi. Ano, inda nena kuyo, enda pamwe nayo. Oompango nomalandathano opo dhi li.

Aantu ohaya longitha omagano ngoka yena, opo yavule okuninga iimaliwa. Ngaashi, aantu yamwe ohaya ningi iipundi hono aantu haya vulu okukuuntumba, noshowo iitafula hoka aantu haya vulu okulila. Iinima mbino ohayeyi hongo miiti.

Iipundi hoka aantu haya kala omuntumba ngele ua vulwa nenge taya kundathana, ohayi vulu oku ningwa miinima ya yooloka ngaashi momalapi, yo ohayi kala yina omalwaala ga yooloka. Yimwe ohayi kala iitokele, yo iikwawo ohayi kala iitiligane.

Momagumbo ohamu adhika oondunda dhokulala, moka hamu kala muna ombete moka aantu haya vulu okukothela ngele ya vulwa. Ko kombete ohaku kala kuna iikusinga yina omalwaala ga yooloka. Opuna mboka hayi kala iizizi, po opuna mbyoka hayi kala iitokele.

Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dhayooloka kaantu kehe esiku. Ohayi vulu okulongithwa okulanda iikulya nenge iikutu nokufuta oosikola nenge iipangelo uuna aantu ye na omikithi dhontumba.

Omiti odha simana noonkondo adhihe oshoka ngele dhasi, aanongontu ohaya hongo mo iipilangi, mbyoka haya longitha okuninga iitaafula noshowo iipundi.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aanasikola yokiiputudhilo yopombanda kutya oyena omayambidhidho ngoka taya gandja kaanasikola mboka ano aanasikola naya uvithe, omauvitho otaga hulu 27 Febuluali.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aakwashigwana mboka haya hingi uuthanguthangu kutya oto vulu kuya kombaanga ye kulandele okathanguthangu koondjo ngoye wukale ho yafutu kehe komusilo gomwedhi, ano inda nena oompango nomalandulathano opo geli.

Mopayife uuyuni sho tawu ende wuuka komeho opwa totwa uushina wa yooloka. Opu na okashina ko ku yalula iimaliwa mono omuntu ho tula iimaliwa yoye ,ko take kupe omwaalu gwiimaliwa mbyoka wu na.

Okuna aantu mboka yena omagano gokuhonga iinima okuza miiti. Ohaya vulu okuhongamo iitaafula mbyoka aantu haya longitha okulila. Yo ohaya vulu okumonamo iimaliwa oshoka ohaya landitha iinima mbyoka yahongwa.

Mopaife sho uuyuni tawu ende wu uka komeho, opu na uushina wa yooloka mboka wa totwa po. Opu na okashina hoka haka vulu okuyalula iimaliwa. Omuntu oho tula mo iimaliwa yoye, ko e ta ka yaluka e ta ka shanga kutya owa tula mo ingapi.

Ombanga ya NedBank otayi tesyithile aakwashigwana kutya, oto vulu oku kala inoya momikweyo dho ku pungula iimaliwa meni, eto pungula iimaliwa yoye oku longitha uushina mboka woku nana iimaliwa pondje.

Momagumbo omu na ookombitha moka hamu telekelwa iikulya mo ohamu adhika uuyaha mboka hawu longithwa kaakwanegumbo mo omu na ishewe uukopi mboka hawu longithwa okuninwa, ohamu adhika ishewe iiyimati ngaashi omayapula.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukaatumba ngele taya kundathana nenge yena shoka taya longo, ohayi vulu okukala ya ningwa miipilangi. Yo ohayi kala yina omalwaala ga yooloka, opuna mbyoka hagi kala iimbulawu po opuna mbyoka hayi kala iitokele.

Aantu oyendji nelalakano lyokuninga iimaliwa ohaya landitha iinima ya yooloka ngaashi omalapi ngoka aantu haya longitha okuhondja oohema dhawo niikutu yimwe.

Moondunda ohamu adhika iinima ya yooloka ngaashi iikusinga mbyoka hayi vulu oku kala iizizi mo ohamu adhika niipundi hoka aantu haya vulu oku kuutumba ngele taya kundathana nenge yena shi taya ningi.

Pethimbo ndino lyomatango omanene ombaanga yaBank Windhoek yaNamibia otayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu wu isindanene omayovi goye gaali taga tumwa kongodhi yoye.

Aantu ohaya toto oongeshefa ngaashi yoku landitha iipundi hoka aantu haa vulu oku kaatumba ngele taya kundathana nenge yavulwa noku landitha iitaafula hoka haku vulu oku tentekwa uuyaha ngele aantu taali.

Aantu opo ya vule oku mona iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo dha kehe ethimbo, ohaya landitha iinima ya yooloka ngaashi oondjato. Dhimwe ohadhi kala oonene dhimwe oonshona dho odhina omalwaala ga yooloka. Opuna oondjato ndhoka oontiligane po opuna oontokele.

Moondunda ohamu adhika iipundi huka aantu haya vulu oku kuutumba ngele ya vulwa nenge taya kundathana, mo ohamj adhika ishewe oombete hoka aantu haya vulu oku lala, ko ohaku adhika iikusinga mbyoka hayi kala mo malwaala ga yooloka.

Iisimpo oya simana noonkondo, oshoka ohatu yi longitha okulanda iipaalutha tupaluthe omalutu getu, tse tu ka longe iilonga yetu yashaasiku.

Aantu opo ya vule okumona iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo dha kehe siku ngaashi iikulya nenge oothewa ohaya vulu oku landitha iinima ya yooloka ngaashi iiyimati yafa omalemune nomayapula.

Iipundi hoka aantu haya vulu oku kaantumba uuna taya li nenge ye na shoka taya longo, ohayi vulu oku kala ya ningwa miilapi yo ohayi kala yina omalwaala ga yooloka, opuna iipundi mbyoka iiluudhe po puna iitiligane.

Omuti ogwasimana noonkondo oshoka aanongo-muntu ohaya longitha omiti dhoka dhakukuta opo yahogemo iipilangi, miipilangi mono ohaya ndulukamo nduno iipundi noshowo iitafula.

Iipundi hoka aantu haavulu oku kantumba, ngele taa kundathana nenge yena oshilonga shoka taalongo ohayi vulu oku kala ya ningwa miilapi yo ohayi kala yina omalwaala ga yooloka. Opuna iipundi mbyoka iiludhe po puna iitokele.

Aantu yayooloka oyena omagano gayooloka. Opuna aantu yena omagano gokuninga iinima okuza miiti ngaashi iipundi yoku kuutumbwa nosho wo iitaafula.

Aantu yayooloka muuyuni oyena omagano gayooloka. Opuna mboka yena omagano gokuhonga iinima oku za miiti. Ohaya hongo mo iinima ngaashi iipundi yoku kuutumbwa osho wo iitaafula.

Muyuni mbuka wopaife wa huma aantu ihaya yalula we iimaliwa noonyala, aawe opu na omashina ngoka gandulukwa po gokuyalula iimaliwa, totula po ashike iimaliwa tothindi lyo tali yalula kutya iimaliwa oyi li ingapi.

Opu na aantu mboka haya vulu okuhonga iinima ya yooloka okuza miiti. Ohaya vulu okuhonga iipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba uuna taya li, taya kundathna nenge ye na oshilonga shoka taya longo.

Kiipundi hoka aantu ohaya vulu oku kuutumba ngele yavulwa nenge taya popi nayakwawo ohayi vulu okukala yaningwa miilapi yo ohayi kala yina omalwaala gayooloka ngaashi yimwe ogayi kala iitokele yo yimwe ohayi kala iiludhe.

MoNamibia omu na iimaliwa ya yooloka ya thanekwa aantu niinamwenyo ya yooloka ngaashi oshimaliwa shaNamibia oodola omilongombali osha thanekwa omukokolipelesidente Sam Nuujoma, sho oshimaliwa shaNamibia oodola omulongo oshimbulawu.

Mo paife sho uuyuni taweende tawu yi komesho , okuna uushina wayoloka mboka watotwapo ngaashi hoka ko kuyalula iimaliwa, omuntu oha tula mo iimaliwa yoye ko etaka yalula eta kashanga kutya.

Iimaliwa oya simana noonkondo, oshoka ohatu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu dha shaasiku ngaashi iikulya niikutu.

Moshilongo shetu Namibia omuna iimaliwa ya yooloka, ya thanekwa aantu niinamwenyo ya yooloka ngaashi oshimaliwa sha Namibia oondola omilongo mbali, osha thaanekwa omukokoli pelesidente Sam Nuuyoma. Sho oshimaliwa sha Namibia oondola omulongo, oshimbulawu molwaala.

Iitaafula hoka aantu haya tenteke iikulya ngele tayali ohayivulu okukala iitokele, yo iipundi hoka aantu hayavulu okukala omutumba ngele taya kundathana nenge tayali ohayivulu okukala iiluudhe molwaala.

Kiipundi hoka aantu haya kuutumba ngele taya kundathana nenge yena oshilonga shoka taya longo ohayi vulu oku kala yalongwa miinima yayooloka. Opena ndyoka yaningwa miilapi ohayi kala yina omalwaala gayooloka opena ndyoka iiludhe.

Momagumbo gopaife gomoshinanena omuna ondunda ndjoka yi ikalekelwa hayi ithanwa oseti. Moseti omo hamu kundilwa aayenda, hamu kala muna iipundi yomatyofa.

Omiti odha simana noonkondo adhihe, oshoka ngele dha si nenge dha kukuta aanongontu ohaya hongo mo iipilangi mbyoka haya longitha okuninga uutaafula.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohayu yi longitha okulanda oompumbwe dhetu dhakehesiku.

Moshilongo shaNamibia omuna iimaliwa yayooloka. Yathanekwa aantu niinamwenyo yayooloka yo oyina omalwaala gayooloka. Ngaashi oondola dhaNambia omulongo odhathanekwa omukokoli pelesitende Sam Nuujoma.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi tseyithile aalongithi yawo kutya oto vulu wu longithe oshipala shoye okupatulula epandja lyopaungomba lyombaanga ndjoka.

Omanga yoWesBank otayi tseyithile aakwashigwana kutya ngele owa handja eyindilo lyoye lyoku landa ohauto koondjo pokati ko 1 sigo 29 Febuluali 2024 oto vulu wu fute iihohela iishona koondjo dhoye dhoka ngoye tolanda ohauto yoye ombwanawa.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukaatumba ngele taya kundathana nenge ye na shoka taya longo, ohayi vulu okukala ya ningwa miinima ya yooloka, ngaashi yimwe ohayi kala ya ningwa momilapi, yo ohayi kala yi na omalwaala ga yooloka. Ope na mbyoka iitokele po ope na iimbulawu.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba, ngele yavulwa, taya kundathana nenge yena shoka taya longo, ohayi vulu okukala yaningwa miilapi yo ohayi kala yina omalwaala gayooloka. Opuna iipundi mbyoka hayi kala iitokele, yimwe ohayi kala iiludhe yo yimwe ohayi kala iimbulawu.

Moshilongo shaNamibia omuna iimaliwa yayooloka , yathanekwa aantu niinamwenyo yayoolokathana . Yo iimaliwa mbino nayo oyina omalwaala gayooloka ngaashi N$100 oyina olwaala olutiligane.

Ombaanga ya Bank Windhoek otayi halele Anna Van der Merwe omahalelo yambeko sho asindana omayovi omilongo hetatu gokuya kefudho ko Maldives.

Iimaliwa oya simana noonkondo. Oshoka ohayi longithwa okulanda iikumbatha, tu vule oku isikila tse tu ikeelele kuutalala.

Aantu nelalakano lyoku mona iimaliwa yoku landa oompumbwe dhawo dhakehe siku ngaashi iikulya ohaya vulu oku landitha iinima ya yooloka ngaashi oku landitha iikutu mbyoka aantu haye ya oku landa, opo ya vule oku zala.

Ngele omuntu ahala iimeno mbyoka hayi monikitha ehala nawa ndele inahala oku kala ta tekela iimeno kehe esiku, oha vulu oku mona iimeno mbyoka hashi yoshili ihayi pumbwa oku tekelwa, ihe ohayi monikitha ehala nawa.

Iimaliwa ohayi longithwa momikalo dha yoloka monkalamwenyo dhaantu shi ikwatelela kwashoka omuntu apumbwa, ohayi vulu oku landa oompumbwe dhaantu dha kehe esiku ngashi iikulya niikutu mbyoka aantu haya zala.

Iipundi hoka aantu haya vulu oku kuutumba ngele taya kundathana nenge taya li. Ohayi vulu oku kala ya ningwa miilapi yo ohayi vulu oku kala yina omalwaala ga yooloka. Iipundi yimwe ohayi kala iimbulawu.

Iipundi hoka aantu ha ya vulu oku kuutumba uuna ta ya li, ta ya kundathana nenge ye na oshilonga shoka ta ya longo ohayi vulu oku kala ya ningwa miipilangi nenge miilapi. Ohayi kala yi na omalwaala ga yooloka.

MoNamibia omu na iimaliwa ya yooloka mu na iimaliwa iikukutu noyo mafo, iimaliwa yomafo oto vulu okumona omathele gaali, omilongo mbali nenge omilongo ntano.

MoNamibia omuna iimaliwa ya yooloka, mbyoka ya thaanekwa iinamwenyo naantu ya yooloka ngaashi oshimaliwa sha Namibia oondola omilongo mbali osha thaanekwa omukokoli president Sam Nuuyoma sho oshimaliwa shaNamibia ondola omulongo oshi mbulawu.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho . Iimaliwa oya simana noonkondo , oshoka ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhetu dhakehe esiku ngaashi okufuta omeya nolusheno.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba ngele taya kundathana nenge yena shoka taya longo, ohayi vulu oku kala ya ningwa miilapi, yo ohayi kala yi na omalwaala ga yooloka ngaashi opuna iipundi mbyoka iizizi.

Moshilonga omuna oshimaliwa oshipe shoodola dha Namibia omilongo ndatu. Oshimalwa shino oshimbulawu molwaala sho osha thaanekwa oopelesitende yatatu: Sem Nuuyoma, Hifikepunye Pohamba na Hage Geingob.

Mopaife sho uuyuni gawu ende ta wuyi komeho, pwa totwa uushina wa yooloka ngaashi hoka ha ka vulu oku ya lula iimaliwa. Omuntu oho tulamo iimaliwa mbyoka wa hala yi ya lulwe, ko etaka shanga kutya kwa tulamo ingapi. Omuntu iha pumbwa oku ya lula noonyala.

Iimaliwa yimwe yomiinima mbyoka hayi longithwa kaantu kehe esiku. Ohayi vulu okulandithwa iikulya nenge iikutu. Ohayi vulu okufuta oosikola nenge iipangelo uuna aantu yakwatiwa kuuvu wontumba.

Aantu nelalakano lyokuninga iimaliwa yokulanda oopumbwe dhawo dhakehe esiku ngashi iikulya nothewa ohatoto oongeshefa dhayoloka ngashi okulanditha iikulya nenge okulanditha iikunwa yayoloka.

Aantu ya yooloka oye na omagano ga yooloka. Opu na mboka ye na omagano gokuninga iipundi, hoka aantu haya vulu okukala omutumba ngele taya kundathana. Ohaya vulu okuninga iitaafula hoka aantu haya vulu okutenteka uuyaha ngele taya li.

Aanongontu, ohavulu okukutha oshiima shekelwahi ngashi omuti ngwasa etahongomo iipilangi eta yeyilongitha okuninga iipundi.

Omiti odho dhimwe dhomiishitwa yOmumwa mbyoka ya simana noonkondo, oshoka momiti ngele dha si, aanongontu ohaya hongo mo iipilangi, mbyoka haya longitha oku ninga iitafula niipundi.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukala omutumba ngele taya li, nenge taya kundathana niitafula hoka aantu haya vulu okutenteke uuyaha wawo ngele taya li. Ohayi vulu okukala ya ningwa miiti.

Ombaanga ombulawu ya Namibia ano Standard Bank , otayi tseyithile aakwashingwana kutya otayi ka landitha po omahauto ngoka omakulu, omalandithilo ngano otaga ka ningwa momasiku 16 gaaguste 2025.

Aantu haavulu okuninaga iinima yayooloka opo yavule okumonamo iimaliwa ngaashi iipundi hoka aantu haavulu oku kaatumba ngele taa kundathana nenge yavulwa niitaafula hoka haku tentekwa uuyaha ngele aantu tayali ohayi vulu okuningwa miiti.

Ombaanga ombulawu ya Namibia otayi tseyithile aanasikola yokiiputudhilo yo pombanda kutya, shampa wa patulula okambo na Standard Bank, otaya vulu oku ivenena o laptop yawo ano o mac book.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi longithwa kaantu esiku nesiku. Ohayi vulu okufuta oosikola nenge okufuta iipangelo ngele omuntu e na uuvu wontumba. Ohayi vulu okulanda oompumbwe ngaashi iikulya niikutu.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aalongithi yombaanga ndjino kutya, ngele owahala okukwashilipaleka iinima yoye otovulu wuya dhengele konomola 0812587577.

Ombaanga yoStandard bank yaNamibia otayi ithana aagundjuka mboka ya hala yakasikole kiiputudhilo yopombanda, ya hala yekiilongele shinasha nomahooli kutya, otaya vulu yeku futile. Inda kuyo nena wuninge eindilo ngoye wu futilwe.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukatumba ngele taya kundathana nenge yena shoka taya ningi, ohayi vulu okukala ya ningwa miilapi. Yo ohayi kala yi na omalwaala ga yooloka, yimwe ohayi kala iitokele, yimwe iimbulawu.

Moondunda dhoku lala ohamu adhika iinima ngaashi iipundi hoka aantu haya vulu oku kutuumba ngele taya kundathana nenge ya vulwa mo omuna noombete hoka aantu haya oku kothela uusiku.

Ombaanga yotango yopashigwana yaFNB yaNamibia otayi tseyitha aakwashigwana mboka yena uumbo taya ti ngele owala landa moositola nokakalata kawo, oto vulu wiisindanene uunima woye uuwanawa, ethigathano ndino otali ningwa ooKatutula momasiku gaali gaAgusite.

Ombaanga otiligane yaNamibia obank Windhoek otayi halele omayambeko kaantu yeli yatatu mboka yiisindanena oku pangelitha oohauto dhawo nombaanga ndji, ano ombaanga otayi ti ila weende pamwe natse oompango nomalandulathano opo geli.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi kunkilile aakwashigwana, opo ya patulule uumbo wokupungula iimaliwa opo ya wape ya ka lande iipumbiwa yuunona shi tawu shuna kosikola. Ombaanga yaBank Windhoek otayi ti: "Inda wu ka ende pamwe nayo."

Iimaliwa ohayi vulu okulongithwa momikalo dha yooloka kaantu kehe esiku. Ohayi vulu okulanda iikulya opo aantu ya vule okulya nenge okulanda iikutu, yo ohayi vulu okufuta oosikola nenge iipangelo.

Unene ngele omuntu to yi koshilongo shimwe oko to ka za, oho pumbwa wu shendje iimaliwa mbyoka weya nayo opo wu pewe iimaliwa mbyoka hayi longithwa moshilongo shoka oshoka iimaliwa yomoshilongo shoye ihayi taambiwa ko moshilongo shoka oshipe.

Moshilongo shetu Namibia omuna iimaliwa yayooloka, ohayikala lyathaanekwa aantu niinamwenyo yayoloka, yo oha yikala yina omalwaala gayoloka ngaashi oshimaliwa shaNamibia oondola omulongo oshimbulawu molwaala.

Iimaliwa oyo yimwe yomiinima mbyoka hayi longithwa kaantu kehe esiku okulanda oompumbwe dhawo ngaashi iikutu mbyoka aantu haya zala nenge okulanda iikulya mbyoka aantu haya li kehe esiku.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho ya yooloka, unene ngele omuntu ta yi koshilongo oshikwawo oha pumbwa okushendja iimaliwa mbyoka nayo, opo a vule okupewa iimaliwa yomoshilongo mwiya ka ta yi a vule okuyi longitha.

Omatyofa iipundi mbyoka yopa shinanena hayi kala moma gumbo, hayi kala mondunda yilipo yi ikalekelwa hayi ithanwa oseti. Ondunda ndjono ohayi longithwa oku kunda aayenda ngele yeya megumbo.

Iimaliwa oyimwe yo miinima mbyoka hayi longithwa kaantu esiku kehe. Ohayi vuku okulanda iikulya mbyoka hayi liwa kaantu, nenge okulanda iikutu mbyoka hayi zakwa kaantu yo ohayi vulu okufuta oosikola nenge iipangelo.

Opu na iinima ya yooloka, mbyoka hayi vulu oku hongwa miiti ngaashi iipundu hoka aantu haya kaantumba, nenge iitaafula mbyoka aantu haya vulu oku longitha ngele taya li nenge yena shoka taya longo.

Mopaife ngele omuntu owahala iimeno yoku monikitha ehala lyoye nawa, ihe inohala iilonga yokutekela iimeno kehe esiku. Ohovulu okumona iimeno mbyoka yaa shi yoshili ihayi pumbwa okutekelwa omeya ihe ohayi monikitha ehala nawa.

Ombanga ya Nedbank otayi tseyithile akwashingwana mboka holongitha ombanga ndjika kutya ngele owayi mositola oto landa nokakalata koye hono hopewa otovulu okwivenena oshimaliwa shoye shithike pomayovi ngatano nga Namibia.

Ombaanga ozizi ya Namibia otayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu wuka lande ongodhi yoye yoshihape koondjo. Yo ondando ngaashingeyi oya kuluka, nale ongodhi owali toyi landa komayovi omilongo mbali na gatatu nomathele gane nomilongo omugoyi nomugoyi, ashike ngaashingeyi oya kuthako omayovi gaali.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho yo iimaliwa mbino oyina ongushu ya yooloka ,iimaliwa oya simana noonkondo oshoka ohayi longithwa okufuta oosikola uunona wuye kosikola wu kale wa nongekwa.

Iilongo yayooloka oyina iimaliwa yayooloka mbyoka haya longitha miilongo yawo. iimaliwa mbino ohayi landa oompumbwe dhakehesiku ngaashi, iikulya nenge iikutu opo aantu yavule okuzala yo ohayi vulu nokufuta oosikola.

Ombaanga yotango yopashigwana FNB otayi tseyithile aakwashigwana keshina ndyono lyoku ninga okoothiwa oya kulula ko. Ano eshina lyali lyina oondola omayovi gahamano nomathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi, ashike paife olyina ashike omayovi gahamano ethele omilongo omugoyi nomugoyi.

Opuna aantu mboka haya landitha iipundi hoka aantu haya vulu okukala ya kuutumba ngele taya li nenge taya kundathana, niitafula hoka aantu haya vulu okutenteka uuyaha ngele taya li. Ohaye yi ningi miiti.

Standard Bank pamwe naIndongo Toyota otaya ka kala ye na esiku lyowinawina ndyoka taya ka tseyithila aakwashigwana kombinga yomikuli dhokulanda oohauto oshowo taya ka ulukila aakwashigwana oohauto ndhoka hadhi landithwa moIndongo Toyota.

Iipundi hoka aantu haya vulu oku kaatumba ngele taya kundatahana nenge ya vulwa, ohayi vulu oku ningwa miinima ya yooloka ngaashi mo malapi. Yo ohayi kala yina omalwaala ga yooloka, yimwe ohayi kala iimbulawu.

Nelalakano lyoku mona iimaliwa, yokulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku. Aantu ohaya landitha iinima ya yooloka ngaashi iiyimati, omayaapela, omalemune. Iinima mbino ohayi landithilwa komatala.

Iipundi hoka aantu haya vulu oku kuutumba, ngele taya kundathana nenge yena oshilonga shoka taya longo, ohayi vulu okukala ya ningwa miilapi, yo ohayi vulu okukala yili mo malwaala ga yooloka ngaashi, opuna mbyoka iiluudhe.

Iipundi hoka aantu hayavulu okukuutumba ngele aantu taya kundathana nenge yavulwa, ohayi vulu okukala yili momalwaala ngaashi olutokele yo iitaafula hoka aantu haya vulu okutenteka uuyaha ngele taya li ohayi vulu okukala yaningwa miiti.

Aantu opo ya vule okumona iiyemo yokulanda oompumbwe dhawo dha kehe esiku ngaashi iikulya ohaya vulu okulanditha iinima ya yooloka ngaashi okulanditha oohema ndhoka hadhi kala dhina omalwala ga yooloka dhimwe ihadhi kala oombulawu.

Aanongo ntu ohaya vulu oku honga iipilangi okuza momiti ndhoka dhasa nenge dha kukuta etaya longitha iipilangi mbyoka oku ninga iitafula niipundi.

Ombaanga yaNedbank otayi tseyithile aahingi yuuthanguthangu kutya oto vulu wu thikame nena ndjika e to yi kuyo wu ka lande okathanguthangu kuyo koondjo, ngoye wu kale to ya futu komwedhi.

Ngele oho longitha ombaanga yo Bank Windhoek oshaningilwa oshipu opo wutume iimaliwa okuza kongodhi yoye wu ukitha kokambo koye nenge okuza kokambo koye wu ukitha kongodhi yoye.

Ombanga yotango yopashingwana FNB otayi tseyithile akwashingwana mboka yena uumbo na FNB kutya oto vulu wulongithe ongodhi yoye oku tumina omuntu keli pungweye nenge eli pungweye oshimaliwa kongodhi teshimono pethimbo po.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho, yo iimaliwa oyasimana noonkondo oshoka ohayi longithwa okulanda oompumbwe dhashaasiku ngaashi iikulya.

Ombaanga ya Bank Windhoek otayi kunkilile aakwashigwana kutya longitheni iimaliwa yeni nawa, igameneni kuulingilingi yo taya ti wo ileni mu endele pamwe nayo.

Aantu ya yooloka muuyuni oye na omagano ga yooloka, opu na mboka ye na omagano gokuhonga iinima okuza miiti. Ohaya vulu okuhonga iipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba uuna ya vulwa.

Moshilongo Namibia omuna iimaliwa yayooloka, yathanekwa aantu niinamwenyo yayooloka ngaashi, oshimaliwa shaNamibia oondola omilongo mbali osha tha anekwa omukokoli omuleli Sam Nuuyoma, sho oshimaliwa shaNamibia oondola omilongo ntano oshizizi molwaala.

Isindanene kamwe komuukalata wokulanda utatu nombanga yaVenduka nena mesiku ndika lyoomeme, wuli kongushu yoondola eyovi limwe.

Ombaanga ontiligane otayi tseyithile aakwashigwana kutya paife puushina mbono wokunana iimaliwa oto vulu woo okupungula po iimaliwa, ano ito pungula we ashike meni lyombaanga.

Iipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba ohayi vulu okukala ya ningwa miilapi yo ohayi vulu okukala yi na omalwaala ga yooloka ngaashi yimwe ohayi kala iitookele. Niitaafula ohayi vulu okukala iitookele.

Mokombitha ohamu adhika iinima ya yooloka ngaashi esiga, hoka aantu haya vulu okutelekela. Mo ohamu adhika noluko ndoka aantu haya longitha ngele taya teleke iimbombo. Mo ohamu kala mu na iinima ngaashi uuyaha nuukopi mboka hawu longithwa kaanegumbo.

Aantu opo yavule okumona iimaliwa yokulanda oompumbwe dhawo dhakehe esiku, ngaashi iikulya ohaya toto oongeshefa dhayooloka ngaashi okulanditha iikutu haya landitha oombulukweya nuumbindja wayooloka.

Aantu yayooloka oyena omagano gayooloka . Opuna mboka yena omagano okuninga iinima okuza miiti ngaashi iipundi hoka aantu haya vulu okukuutumba nenge iitaafula hoka aantu haya vulu okulila.

Aantu opo ya vuie okumona iimaliwa opo lande oompumbwe dhawo dha kehe esiku ohaa toto oongeshefa ngaashi okulanditha iikumwa ya yooloka ohaa landitha iikumwa ngaashi omeya.

Opuna iinima yayoloka mbyoka aantu haya vulu okulanditha opo yamone iiyemo yokulanda opumbwe dhawo dhakehe esiku ngashi iikulya , ohavulu okulanditha iiyimati ngashi omatama ohayi vulu okulandithwa pomatala.

Aantu ya yooloka oyena omagano ga yooloka opuna mboka yena omagano goku ninga iinima okuza miiti. Ohaya vulu oku ninga iipundi hoka aantu haya kuuntumba ngele taya kundathana nenge iitafula hoka aantu haya vulu oku tenteka uuyaha ngele taya li.

Iipundi hoka aantu hay kuutumba ngele taya kundathana nenge yena oshilonga shoka taua longo ohayi vulu okukala yina omalwala ga yooloka ngaashi iitokele yo ohayi vulu oku kala ya ningwa miiti mbyoka ya hongwa.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yawo ,yo kehe oshimaliwa shoshilongo oshina iimaliwa ya yooloka, oshimaliwa osha simana nayi muuyuni ohashi longithwa oku futa oosikola oku landa iikulya opo tu wape tukaleke omalutu getu muundjolowele oshowo oku landa iikutu tu zale komalutu getu.

Ombaanga yotango yopashigwana , FNB otayi tseyithile aakwashigwana kutya oto vulu wu kwashilipaleke ohauto yoye nayo, opo ngele ya teka otaye ya ye yi pangelithe, ihe hangoye toyi pangelitha okuza mondjato yoye.

Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho, iimaliwa oya simana noonkondo, oshoka iimaliwa oha yi longithwa okufuta oosikola, uunona wu ye koosikola, wu kale wa longwa.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho , iimaliwa oyasimana lela oshoka iimaliwa oha twiilongitha oku landitha iikulya opo tu paluthe omalutu getu tuwape tumone oonkondo dhokuya kiilonga. Iimaliwa ohayi longithwa woo oku futa oosikola opo uunona wuye kenongelo wo wukale wuna ontseyo.

Ombaanga yaNEdbank yaNamibia otayi tseyithile aanasikola yokoUNAM kutya otaya ka kala moshiputudhilo shoka momasiku 2 noshowo 5 gaFebuluali. Ano aanasikola otaya kunkililwa opo ya ka patulule uumbo wawo.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyithile aakwashigwana opo tu ninge omatengeneko giimaliwa mbyoka tatu ka longitha ano ngele watengeneke kutya momwedhi ngono otoka longitha iinaliwa yi thike peni oto vulu okupungula iimaliwa yoye opo ngele wa adhika kuudhigu owuna oshimaliwa shoye weshitula mpeya.

Ombaanga yaNetBank otayi ithana aatondoki ayehe yo tayi tseyithile aatondoki taati ileni nena mwiishangithe muye mutondoke eekilometa 5 nookilometa 10, ngu wamana oto pewa ombandi yoye. Iimaliwa nee yokwiishangitha okumatuka $150 sho oshakwatela mo okambilya.

Ombaanga yaNedbank yaNamibia ota yi tseyithile aakwashigwana kutya, ngele owa hala okulanda egumbo lyoye inda kuyo muka popye, yo ye ku kulombwela kutya oto vulu okulanda egumbo lyiingapi nayo koondjo. Ano taati, inda kombaanga yo Nedbank yili popepi nangoye kehe esiku oha ya patulula okuza po8 sigo 4.

Ombaanga yaBank Windhoek yaNamibia otayi tseyithile aakwashigwana mboka ye na uumbo waBank Windhoek kutya oto vulu okutumina omuntu oshimaliwa pethimbo ndyoka itoo tegelele ko nande okashona.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oya simana nayi noonkondo muuyuni. Ano iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya, iikutu opo tuzaleke omalutu getu, noshowo omakumbatha opo twiisikile methimbo lyuutalala, twaahase uutalala.

Moshilongo shetu omu na oositola dha yooloka, yimwe po yo moositola dhono ositola yokulanditha iikutu, ano moositola muno ohatu yi mo noshimaliwa tatu yi tu ka lande mo iikutu yetu yokuzala kehe esiku ngaashi oondjatha, oohema noombulukweya.

MoNamibia ngele aatalelelipo nenge aaNamibia taya katalelapo moondoolopa moka ihaya zi, ohayi momagumbo ngoka geli po ga ningwa gaatalelipo. Ano momagumbo ngono oho futu oshimaliwa shiikwatelela kutya ohapu futwa ingapi muusiku opo wuwape wuka lale mo megumbo mo.

Ombaanga yaBank Windhoek yaNamibia otayi tseyithile aakwashigwana kutya momumvo omayovi gaali niihupe omilongo mbalinane omuntu oto vulu okusindana okambo koye kaBank Windhoek ano patulula okambo nena, ngoye wusindane okambo koye.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia FNB, otayi tseyithile aakwashigwana kutya otovulu okukwashilipaleka ohauto nayo ano kehe komwedhi tokala toya futu oshimaliwa shontumba shiikwatelela kutya owuna ohauto yili ngini, ngoye ohauto yoye ngele ya teka taye kupe yimwe nenge yeyi pangelithe.

Momagumbo omuna ondunda ndjoka hayi kala ya ikalekelwa yokukunda aahenda hatutiwa oseti. Moseti ohamu kala ne iipundi mbyoka hayi kiitumba aayenda hayi kala ya opalekwa lela nawa yathetwa yaana omutsi ohamu kala woo noosikopa dhina uuhalasa nuuyaha mboka wokulila aayenda.

Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho, sho oshilongo shaAmerica iimaliwa yasho oyi na ongushu lela. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya, iikumbatha, oongodhi nosho wo iikutu mbyoka hatu zala. Iimaliwa ohayi longithwa wo okufuta osikola, opo uunona wu ye kenongelo wu kale wu uvite ko.

Ombaanga yotango yopashigwana ano hayi ithanwa FNB, omuntu hoyi ko to vulu okupatulula uumbo wa yooloka. Kamwe komuumbo mbono okulanda koondjo, ano to yi mositola to landa koondjo ngoye to kala to futu ko komwedhi.

Momagumbo omuna iitafula, iitafula ohayi longwa miipilangi ,iipilangi hayi zi momiti ndhoka dhasa. Ano omuti ngele gwasi ohagu hongwa nawa gu ninge iipilangi mbi tayi ningi iitafula.

Oomboloto oshikulya shoka hashi lungwa nuusila, omeya nosuuka. Ohadhi landithwa moositola nelalakano aantu ya ka lande ya wape oku ipalutha, yo ya tule muubaki wuunona ngele tawu yi kosikola.

Ombaanga yoNedBank moNamibia ohayi gandja omayambidhidho ga yooloka. Limwe lyomomayambidhidho ngono okukwathela mboka haya hingi uuthanguthangu. Ano ngele yena omathigathano guuthanguthangu ohaya gandja omapulakata gokuthanekelwa yo taye yape uundini womeya, ya vule okunwa sho yeli methigathano.

Ombaanga yetu yaNamibia yoBank Windhoek otayi halele aaNamibia ayehe naakuuyuni awuhe okrismesa ya yambekwa, omumvo omupe noshowo ethimbo lyomatango omanene lya yambekwa.

Momagumbo ogendji omu na ondunda ndjoka yi li po yokukuutumba aayenda, ano haku tiwa oseti. Moseti mono ohamu kala mu na omatyofa haga kala ga yela, ga thetwa nawa ge na uukuusinga nongele megumbo mwe ya omuyenda, omo nee ha falwa moka omo taka kundilwa.

Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. MoNamibia otu na oondola dhaNamibia. Oshimaliwa osha simana noonkondo, oshoka ohashi longithwa oku landa iikulya, omakumbatha, iikutu noshowo oku futa osikola, opo uunona wuye kosikola wu kale wa longwa.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho , yo iimaliwa mbino oyina ongushu yayooloka , ngaashi oshilongo shaJapan , ngele tolanda oshimaliwa shayo, otoshi landa $17. 6407.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho. Iimaliwa oya simana noonkondo adhihe muuyuni. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda iikulya yetu ya kehesiku, opo tulye tu paluthe omalutu, omizalomwa dhetu, iikumbatha noshowo okufuta oosikola.

Monale aantu oyali haatema omililo etaayenyeke omeya gokwiiyoga gokuninga ookoothiwa moombiga ashike mongashingeyi otuna omakopi. Omakopi ngono haga landithwa mositola ya Nictus. Lyo ngashingeyi olyakululwa ndyono lyali lyina omathele gaheyali noolanda omulongo nomugoyi ngashingeyi olyeya komathele gatano noolanda omilongo omugoyi nomugoyi.

Kehe megumbo ohamu kala ondunda yi ikalekelwa yokukundila aayenda hayi ithanwa oseti. Moseti ohamu kala iipundi mbyoka haku tiwa omashofa, iipundi mbyoka ya ningwa miipilangi tayi tulwa uukusinga tawu monika nawa. Opo omuntu shampa wa kuutumba ko oho kala wu uvite nawa.

Ombanga ya Bank Wibdhoek ohayi gandja omayambidhidho gayooloka ,gamwe gomo mayambidhidho ngono, oga aantu mboka haya yogo omeya, ano haya gandja uutala washangwa Bank Windhoek, opo aantu ngele ya mana oma thigathano gawo, yaye kuutala mboka yaa hase omutenya.

Ombaanga yoNedbank otayi tseyithile aakwashigwana kutya peha lyokuya wuka tulile iimaliwa yoye meni lyombaanga oto vulu oku pungulila pondje ngoye waaye momukweyo omuleleka meni lyombaanga.

Ombaanga yaStandard Bank ohayi gandja omaya mbidhidho ogendji. Lyimwe lyo moma yambidhidho ndono okugandja uumbilya kaantu mboka haya hingi uuthanguthangu ano ngele yena omathigathano taya zala mo muumbilya wawo moka opo ya wape yiimonikile mokati kooyakwa wo.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho, iimaliwa oya simana noonkondo. Iimaliwa ohayi longithwa okulanda omakumbatha tu wa pe tu i siikile twaase uutalala, iikutu tu wape tu siikile omalutu getu nosho wo iikulya tu paluthe omalutu getu.

Ombaanga ya FNB ano ombaanga yotango yopashingwana yaNamibia, otayi tseyithile aakwashingwana kutya ngele owahala ongeshefa yoye yeende nawa nuupu indakuyo yekekuwathele, ano oompango nomalandulathano opogeli.

Ombaanga yoBank Windhoek ombaanga ndjoka yokupatululako uumbo wa yooloka. Ko oho vulu wo okumona omayambidhidho gokukalanda iilikomwa yoye ya kehe esiku, ngaashi omagumbo, oohauto nokufuta wo osikola.

Okuza momasiku omilongo 27 ga Decemba 2025 ombanga yaNedbank otayi lombwele aantu kutya otaya kuthako kiihohela yawo, ano ngele owayi wukalande egumbo iihohela yawo otayi kuluka oku za 11.12% tayi ya ashike po 11.00%.

Momagumbo goshinanena, ano omagumbo go paife, ohamu kala muna ondunda ndjoka ya ikalekelwa yo kundila aayenda. Mondunda mono ohamu kale nee iipundi mbyoka iiwanawa ya ningwa miipilangi no miikusinga, hayi ithanwa omachofa.

Ombaanga yonedbank ohayi longo aantu okupungula iimaliwa. Ano ngele wamono okamaliwa hoka ho longele komwedhi ohaati oopelesenda omilongo 50 dhi longitha miipumbiwa yoye, oopelesenda omilongo ndatu dhi longitha okwiiyuvitha nawa, ngoye opelesenda omilongo mbali ndhi dha hupupo dhi pungula ngoye ukedhi longithe ngele ompumbwe yeku adha.

Kehe oshilongo muuyuni oshina iimaliwa yasho ngaashi yaNamibia ohayi ithanwa oodola, mbi yoko Europa ohashi ithanwa oEuro. Sho oshimaliwa ohashi longithwa mukehe esiku ongaashi okulanda oohauto, omagumbo, iikulya nosho tuu.

Muuyuni wopaife aantu ihaakutumba wee pevi nenge nditye aantu iihaa kuutumba we puutalahe noko malapi aawe ohaa kuutumba kiipundi, ano uunona ngele wayi koskola kehe okaana okena oshipundi shako momagumbo omuna iipundi noshowo moombelewa.

Moshilongo shetu sha Namibia omuna oositola dha yooloka. Dhimwe po dho moositola ndhono ohadhi landitha omakende gokomeho goku igamena komutenya, uundjato wopeke noshowo uutenda womo makutsi nowo mothingo.

Monkalamwenyo yomuntu okwa pumbwa oku iyoga, ashike omahala goku iyoga oga yooloka, opuna gamwe ngoka ga ningwa miipilangi, toyi mo to udha mo omeya, ngoye to tameke oku iyoga, haga kala ano momagumbo.

Ombaanga yoStandard bank ohayi gandja omayambidhidho gayooloka, limwe lyomomayambidhidho ngono haga gandjwa kombaanga yoStandard bank okulanda ohauto. Ano ngele walanda ohauto nombaanga yoStandard bank ohovulu kupewa po efudho lyoomwedhi ndatu itooya futu iimaliwa mbyoka hoya futu komwedhi, ngoye vulu wo okukwashilipaleka ohauto ndjoka niimaliwa yaadha pomayovi gaali kehe komwedhi.

Kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yasho. Iimaliwa oya simana noonkondo, oshoka iimaliwa ohayi longithwa okufuta oosikola dhuunona wuye kosikola wo wu kale wa lesha omambo wu ka ilongele wo ngele wa koko.

Ombaanga yaBank Windhoek yaNamibia otayi gandja oomiliona omilongo mbali naheyali koosikola dhi li ne, opo ya wape ya ka tunge nenge ya ka gwedhele osikola opo aanona oyendji yaNamibia ya ka longwe.

Ombaanga yotango yopashigwana ndjoka hayi ithanwa FNB, ohayi gandja omayakulo ga yooloka, limwe lyomo mayakulo ngono oku gamena omaliko goye. Ano ngele owaka patulula okambo hono ka tya ngawo koFNB, ngele iinima yoye ya yakwapo nenge ya teka, ohoyi ano kombaanga yo ya wape yafute iinima yoye mbyoka wa kanitha.

Monkalamwenyo otuna oompumbwe dha yooloka. Oompumbwe dhetu ndhono nee, ohatu dhi landa moostola. Oostola moNamibia odhili mo odhindji, tu na ostola dhiikulya ngaashi Shoprite nooPick N Pay nosho wo oostola dhiikutu ngaashi MR PRICE.

Momagumbo ngaashingeyi aantu ohaya kuutumba kiipundi. Iipundi mbyoka ya ningwa miipilangi, iipilangi mbyoka ya hongwa yaza momiti dhoka dhasa. Kiipundi hono ohaku tulwa wo uukusinga, opo omuntu wu kale wa kuutumba wu uvite nawa ngoye ito loloka shampa wa kuutumba.

Ombaanga yaBank Windhoek otayi halele Anna van der Merwe omayambeko, sho a vene efudhepo lyokuya koMaldives lyithike piimaliwa omayovi omilongo hetatu gaNamibia.

Mesiku lyohole Bank Windhoek otati ngele owa tumu oshimaliwa kongodhi owu na ompito yoku ivenena eyovi limwe shaashi wa topola okashona koye hoka wu na.

Momagumbo getu gomoshiwambo ohamu kala ondunda yoku kundila aayenda, ndjoka hayi ithanwa oseti. Oseti nee mono hamu kundila aayenda ohamu kala muna omatyofa goku kuutumba. Hamu kala moopalekwa mayela mwa nika nawa opo shi wape kutya aayenda sho tayeya yakuutumbemo oyu uvite unambano.